kpɔdomie ya amowo li wófɔ wóƒe ŋuwo kɔɖe goto maɖewo siē ŋu ɖe ka dzi eŋu dzĩ kple eŋu gbemumu yameʋu gbegble aɖe hã le fia , nyɔŋua ɖe tɔɖe fima dó awu dzĩ

Gbadagba aɖewo wogbɔna. Wo tɔwo enu ƒom. Ame ɖeka be awua le gbemumu, woƒe kukuwo, woɖo gakukuwo. Ame aɖewo hã le wo yome.

Xɔtulawo sugbɔ ɖe.. ame ene woɖo kuku blu, ame aɖewo hã do awu yibɔ, ame aɖewo do awu blu woko keke ku ke ɖe me, wokɔ gbãtɔ̃ yina, wo painti gakpoa ɖewo.

Ame aɖewo zɔzɔm eeee…. Nyɔnu aɖe kɔ ee ɖeviwo ƒe kɔɖinu le kɔkɔm na ŋutsu, ŋutsu ee.. xɔ.., kɔ asi woame eve le nua xɔm, ŋutsu ɖo kuku do awu yibɔ awua ɖe le edzi nye aŋutiɖiɖi.

Ame gbogbo aɖewo wotso tɔ gbɔna. Wolé agba ɖe ta. Ŋutsu hã le eme. Wolé woƒe nuwo ɖe asi sugbɔ. Wozɔ dzo yina.

Exɔ gã aɖe le afiya, enuwo le eme fuu eɖewo le yibɔ, ekplɔ le xɔa me. Wofɔ nuwo kɔ ɖe edzi.